Paɣa n ʒɛya ka ʒi niɛma neen bobli n nyɛli ka gbubi shɛli o nuuni tihi n ʒɛ o nyaangi sa la bopu gba zaa n boŋo ka taabo nim ʒɛ o luɣuli ni ka peenti

Chinchini koha ni n boŋo n ma maa domi ka nyili o nyina chinchina maa nyɛla balibu balibu shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa liɣisi liɣisi zaɣ piɛla ma maa wuɣula o nuwa

Niraba pam n ʒɛ salin boɣali ni bi pirigili nyɛla ban gbubi pingaasi nima ni shoovul nima ŋun ʒɛ tooni ŋo yulimina ka yɛ liiga daɣafu daɣafu gbambili ʒiɛ gba n ʒɛ luɣuli ni ŋo ka tihi bɛ bi luɣa ni

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi suwa n chɛriti bin shɛli o nuuni maha n pa parantɛ zuɣu n za o tooni gbambihi ayi ʒɛla o tooni ka piɛɣu bɛ o luɣuli ni

Paɣa n ʒi jaaara ni n chɛriti ʒɛri ʒɛri ka bakɛti piɛlli ʒɛ o tooni ka o ni chɛriti binyɛri shɛŋa maa tam di zuɣu ka o ʒi kuɣu zuɣu piɛɣu n ʒɛ o luɣuli zuɣu la ka o gbubi suwa pileet gba n tam kurifooti zuɣu n ʒɛ o tooni maa

Salin boɣali ni n boŋo nirabaayi ʒɛla duli maa ha ŋunbala la yɛla liiga ʒiɛ ka ŋunbala maa yɛ liiga piɛlli shab n ʒɛ kpɛna ŋo n ʒi taapooli gbuni ŋunbala la ʒila kaɣali zuɣu ka ŋun bala la ʒi kuɣu zuɣu ka ɛskavɛta bɛ bi sunsuuni

Naa ni o niraba n laɣam ʒiya ka bi pirigili gbubi katawiya so ʒi kpɛ ŋo ka zaŋ o nuu tabi o jirili ka so chinchini ka chinchini maa liɣisi liɣisi niraba pam n ʒɛ bi nyaangi la ni tihi

Boɣali ni n boŋo ɛskavɛta nimaayi ni tipa nimaayi tipa nimaayi maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka ɛskavɛta nim maa nyɛ zaɣ dozima

Bihi ayi n ʒiya n lori taba ŋunbala la ʒila kuɣu zuɣu ka o ni lori so maa mii ʒi tiŋa ka zaŋ o nuu tabi o jirili bi niraba ayi maa yɛla neen piɛla ka so ʒiya ka tabi o shee